ganduɗa koko jaadi e taaride men <breath> eyyi donc ɗenɗon awɗele kadi ina taweɗon <breath> awɗele ɗen taw ko jawɗe jaaroji lebbi ɗiɗi e balɗe sappo mbawa sooñde tawa kadi hankkadi aɗa wawa daahlade <breath> joɗoɗa ha ganda nduggu gu hankkandi waɗi inssallé joɗima nde puɗɗa awde ɗon e lebbi ɗiɗi tawa hankkandi gawrima walla makka ma walla kala ko wawi wonde taw ɓendi mbawa cooñde eyyi donc kadi gueɗe baɗe noon kewɗe ina tawe ɗon kono kala ndeemo tan jokkodirɗo men hayso heeɓani emen awdi o dañoyi awdi moƴƴiri bangue goɗɗo o ari o waɗe projet makko <breath> ina yiiɗa kadi yo jokkodir men kala caɗele ɗe o wawi dañde hen o waɗe orienté <breath> kala ɓuure kadi ɗe o wawi dañde hen ɗeɗon ɓuure kadi wawa yaccidede beele goto foof ina yiiya hen hoore mum Idy Gaye
eyyi Elage Abou Kane <hesitation> joni <exhales> to banggue a haali zone d' intervention o o woni zone d' intervention o mon ko a haali hande so neɗɗo yiiɗi awdi ey so ɗo yiiɗi foof yo woon <hesitation> a haali jokkodire joguiɗon to banggue Mauritanie wonanɓe on toon hande to banggue Kolda banggueji foof somi faami way kene ga nder leydi ndi e caggal leydi ndi e fofoof hande établissement Kane et fils ene jogui toon jokkodiri ene jogui toon jootodiri e kono kadi beele won caate ɗe ganduɗa ha <hesitation> to banggue communication <hesitation> hande somi yiiɗi hebde humpito <hesitation> joni joni o holko wayli e établissement Kane et fils yeeru somi yiiɗi addude won produit ji beele nanɗon holto ndewanmi homi heeɓa ɗum
eyyi ɗum ɗon kam ine ine yaawi hande o sa yiiɗi hebde information tan ko fate ko wayle e nder établissement Kane et fils ne waɗi daame comunication gudditiɗe <breath> eyyi ɗeɗon daame kadi <hesitation> sa jokkodiri eko wayno <hesitation> franchise sociale nanɗo ne wiiye cultivert ɓeɗon kadi sa noddiɓe tan <breath> cutivert kadi site web mabɓe ne wodi sa noddiɓe tan kadi a heɓat hen humpito hewgo eyyi ko wayno kadi <hesitation> gérant établissement Kane et fils woni min Aboubacry Kane numéro téléphone o woni 77 541 63 67 ,77 541 63 67 ɗo sa noddiɗo tan kala humpito mo joguiɗa kala caɗele ɗe jogui ɗa ma addane kadi des solution no binoɗen nane ni tan jokkodire ɗe nani ɗo te jokkodire ɗe kadi ɗe baɗiraka kadi ko pour dusde reemoɓe Foutankoɓe pour fabade kadi reemoɓe Foutankoɓe saabu ɗum hande o wittoji kewɗi mbaɗama yitama tan ko Fouta foti wonoyde fawru Afrique de l' Ouest eyyi Fouta kañum foti wonoyde fawru Afrique de l' Ouest ɗo e duuɓi garoyoji
fodde wittoji baɗaɗi ɗi
wittoji baɗaɗi ɗi ko ɗum yiita saabu ɗum tawama Fouta leydi mum ɓuuri alɗude e wertago Afrique de l' Ouest ko heewe guure mumen leydi ɓuurdi alɗude ɓodde ɓuurde moƴƴude koye Fouta woni tawa kadi Fouta jooɗi koye dow maayo maggo welgo hande o hay si biyata ko lugguiɗi <hesitation> <hesitation> a yeehi ɗo dow lumbi a yeehi ɗo dow <hesitation> <breath> dow dow dow sangre oh là là woɗɗude gassa woydu jaaha ha trente ha quarante métres kono sa heeɓi ndiyam tan ko beɗam ɗum ko ene tan dañi ɗum hande o sa ƴetti yeeru sa faayi Sine Saloum <breath> aɗa wawi asde toon boyli sappo jenayyi ɗe foof ko ndiyam kaɗɗam wonata <breath> goto welata hen walla gassa forage uji sappo jenayyi ɗi foof ko ndiyam lamɗam goto welata hen te goto belɗo o <breath> sa ƴoguimo tan a ligguima hen duuɓi sappo <breath> jiiyata que omo fuɗɗo perdude welamma o omo nata e hadde eyyi donc enen Fouta ko ndiyam belɗam joguiɗen timɗen kadi koye maayo welgo goɗo maayo kadi noon malheureusement lamuji men gummanaki taw pour ko foti wonde ko

en pertoyi ɗum te ɗam ɗon ndiyam no doguirta ni ina fotno wallede waɗe barrage uji <breath> waɗe canal uji wɗe pompage uji tawa ndiyam ɗamɗon ɗam ummoto maayo ɗam ngabba ɗam faya ha dow sangre ha dow jeeri leydi nan toon ko leydi alɗudi ndi ganduɗa hay goto meeɗa fiide hen paafal waɗe projet ji yimɓe deema saabu ɗum ko deema tan totta yimɓe autonomie deema tan totta yimɓe ngaalu ha jetto kono noon <breath> enen Foutankoɓe enen jogui sirlu o ngaalu gu ko enen jogui enen jogui leydi ndi enen jogui ndiye diƴƴeɗe enen eɗen jooɗe maayo welgo eɗen tiime maayo welgo eɗen keeɓa tooɓo ina ummoro en dow kono noon en baɗani géré ngaalu joguiɗen ngu
kono e badɗen ko ko bolle puyɗe
eyyi en jiiyani ɗum aɗa andi tan <hesitation> haaloɓeɓe eɓe biiya ñamambo ne ɓatti yitere ha yitere wawa yiide ñamambo mum yiyoyta ko ñamamboji kono enen ɓe koddu ɗen e aduna ɓe ɓe jiiti sirlu o ko ɗo woni
hum <hesitation>
te ɓooyi juuti noon koɓe aroɓe

e ɓe voilà ɓe gari ayyi joni kowone fewnede <smacks lips> ko ayi ɗiɗo laabi gonɗe pewnedi
eyyi ɗi wona enen
wona zéro il faut daroɗen noon hankkandi batten haqqille e deema men ganda kadi ko deema tan woni ɗo mbawɗa wadde ko daña hen ujunere koye ndeema tan mbawɗa wadde ujunere daña hen temedere ujunere donc batten haqqille e ndeema men ka gardinen noon gonga basen wadde ndeema masalaha basen reemkinade
ndeemen
ndeemen ndenen hande o ayi <hesitation> Idy Gaye
walo ngo
walo men ngoɗo sen baɗino hen ko poɗɗen wadde ko
<hesitation> <hesitation> ko wayno
en en baɗihen pompe uji taw yimɓeɓe gonta tampude e yaade e laakon gonta tampude e yaade e lofoyade tawa caangol tan pomuji watte hen tan yimɓe tacca ƴetta charette taji mumen walla auto ji mumen tacca paaya walo <breath> walo ngo kadi sen ndeemigo en jabbigo ndenen go walo woni tan ko ganduɗa sa reeni ɗum aɗa wawi wurde hen ha nduggu saabu ɗum kala ngal badɗa hen walla kala ñaaw ñawol gol baɗɗa hen sa soppi ngol ƴewgol balɗe tati ayiiyat wilta sa yeehi diwan Niger kamɓe eɓe jo tiime fleuve Niger he eɓe jogui hono walo men go kono wala go ɓe nden ɗum hen ɓe guurata ha nduggu arta eɓe mbaɗi henni bassin ngaji ko wayno bassin de retation ngji ɗi balkaji mawɗi ɓe maaha ɓe gaasa ɓe maaha ɓe ɓe mbaɗa hen simon naji tawat tan ko an de Idy de la <hesitation> aɗa leppina tan aɗa asa mbaɗa bakayal ma maggal ilam ara naata halata woppa ɗon ndiyam <breath> ɓe ndeema koɓe mbaɗanno e walo haaɓe cooña ɓe goppa ina wilta

ɓe doosa donc enen noon en jettaki ɗon taw enen gueɗe men foof ko masalaha en ndemkinto taw en cuwa remde taw sa yeehi diwan Sine Saloum ɗo a yiyatɗon <smacks lips> guessa mabɓe <smacks lips>
guesse
guessa te kamɓe ko nduggu tan ɓe jogui kono ɓe ndemat ha daamuɗe galleji mabɓe kono a yiyata hen désordre ayiyata hen bonande a yiyata hen hya hunde ɓe ndemata ɓe cooña hay goƴi mabɓe ɓe gadda enen ene cooda sac goƴol sac goƴi
ene ɓeete walla

eyyi
gooƴi ñewñewi
non non
ayiyata toon ñayko samme ne yeeye
ala
ayiyata toon ñayko makka ne yeeye
ala
jiiyata tan ko gooƴi guerte
gooƴi guerte ɓe ndenat ɓe ndema tiguirigui a yiyat neɗɗo goto reema ma won 20 hectares
ko joni ɗum heeɓi min kono kala joguino ɗo faalo hewno ittude ɗum e paale ko ndiyam so ilam ne ara wonta iwroya less hankkadi paata e ngabbidde
gonga
kono nden paale a wonat toon ha wiye ilma naati
gonga
kon kono ɗum foof joni hankkadi <hesitation> mi anda yimɓeɓe jiid gaynaka gon fo gonti aynaɓe jaawdi hankkadi way kene jaawdi ala keerol ni
jaawdi noon ne foti dañanede keerol
eyyi <smacks lips> way kono hankkadi ko elle ko jaawdi woni ko ala keerol
a ɗum ɗum c' est pas normale
eyyi ɗum kam ele joni ko ɗum
ceɓori min onoon diwan moon <laughs>
eyy
min miyi Ɓoki Sarankoɓe min yeyataɓe ɗo makka hyride Abou Gaye en <hesitation> eɓe keeɗi kam ɗo miyi yeehi Ɓoki Sarankoɓe jiimi deemowo maahi terrasse suji
foof taw ko hen
taw ko hen reemat makka mum <breath> auto ji gummo Nouakchott ɗiya gummo Dakar ina gara ina cooda makka o guila omo woni kecco sac ujunnaje ɗiɗi ujunnaje ɗiɗi ujunnaje ɗiɗi ujunnaje ɗiɗi <smacks lips> o fiya joni joni makka makko o cooña o awa goɗɗo o jogui ko pompe yel makko tokosel

omo ilna maaɓe terrasse uji taw koy koyi koyi koyi koyi makkari mumen tan e guesson mumen e sewoji mumen e fofoof eyyi donc noon ko toon faya <laughs> so Allah jaɓi kadi
bandiraɓe tetduɓe siftinde on jaɓɓiɗen ko Abou Kane <hesitation> taw ko kanko woni gardiɗo <hesitation> établissement Kane et fils e yewtere meɗen tawi woni ballal Jokalante e woni saababu ha jokkodirɗen e makko <breath> <hesitation> joni joni o musidɓe tedduɓe e eɗen mbawi udditde ɓoggol e 77 919 52 64 77 919 52 64 77 919 52 64

<hesitation> musiɓɓe tedduɓe <hesitation> joni joni o <hesitation> ɗum noon o rokkitta en ko Athia Wele haalanta en ko ndeema jeeri e walo

e to banggue awɗele o haalni en to banggue kadi mo awdi sotawi awama kisal awdi ndi woni ko reeminto awdi ndi hissna ɗum guilay e ñamon guila e moƴƴu ha e dendangal ko ina walla so puɗɗol gol daroro so ɗum gaƴal mum so ɗum gawƴal mum so ɗum layenteri mum gueɗel hen foof ne andi eɗen gandi <breath> e tooke ene godi taw taw ko tooke ɗeɗon so mbɗama e muɗum ma hissnu ɗum ha wawa dadde kono kadi o haalani en <hesitation> ko ina hisna ɗum saabu ko puɗɗol naam kono ene waɗi puɗɗi goɗɗi kadi <breath> taw kañum men kadi ko bonnoji ɗiɗon gol ɗon puɗɗol en paami tigui guila e kuuɗi <hesitation> ko wiyate huuɗo <breath> <hesitation> holde mbaɗata ko adi nde aɗa awa walla caggal nde gawɗa <breath> taw kadi ɗiɗon huuɗoji foof kadi ene mbawa ha wasde hatde e ko gawɗako yaade o halni en awdi so tawi wiyama awdi ko hunde wuurde hunde wuurde wadde kala ko wuuri ene jogui no foti wurdude no wurdata ni noon kissal ngal ɗon ha wawa wuurde o rutta nima en e famminde en e galɗon kissal kadi holno heeɓorto ɗum waɗi sa ari e établissement Kane et fils ma taw hen dendangal ko ene dusma <hesitation> to banggue ko ene walla naam awdi nanɗon kono kadi ko ko dusata awdi ndi hadi hissa ko foof kadi ina tawe ɗon ina taweɗon kadi <hesitation> kala ko ine wiye jooɓari ndeemowo to banggue hakkille woni kala feere kala saɗede nde o heeɓi so ari e Kane e établissement Kane et fils o so ari walla so noddu ene jogui no dusirte haw wawa dadɗude peeje ɗe ganduɗa o wawa yiitude ɗe caɗele o ñawda caɗele makko ɗe kono kadi ko wayno balle goɗɗe hande o wonande <hesitation> so tawi koto banggue kebgol ndiyam woni wallede ha waɗa <hesitation> tawa ko forage uji kakidiɗi ɗi ganduva ndeemowo ina wawa ɗum hutorade ɗum ɗo foof o fammini en eɓe dusa wonande kala ndeemowo e oɗon fannu kadi ha wawa hande hebde ɗum ha wawa hebde o holli en no Ka établissement Kane et fils jooɗori e dendaagal wertago leydi Sénégal kono ha to dawla Mauritanie kala ɗo neɗɗo tolni kala hajuma to banggue awdi walla banggue tooke ɗe potta sohlude kala hen ɗo mbawɗa yidde hebde ɗum ene jogui peeje ɗeɓe mbawata wallodirde ma ha mbawa hebde ɗum ɗum ɗonne kadi o fammini en ɗum kanko Aboubacry Kane e galɗon <hesitation> jaɓɓal bandiraɓe tedduɓe en paami <hesitation> mo wi ndeema ene waɗi <hesitation> ko fuɗɗode muɗum ha wortode deeke ala hen ko ganduɗa ɗo ɗacceɗa woni ala ɗo duseteɗa ha holde tan goppeɗa
goppeɗa
eyyi fiirti ko ala kala hen ɗo woni eɓe jogui duso ɓe ɗoɓe dusanma guila ɗo o a suwa aw ha gawa sa awi kadi ɗi dusma ha puɗolma hissa <hesitation> ɓe dusma kadi ha <hesitation> hande o awdi ndi ɗon kadi taw sa heeɓoyi gartam mum so woni kadi ko foti yeyede ko foti yeyede won production ngaji <breath> ɗi ganduɗa kadi ko podɗi yeyede ɗum ɗon foof kadi eɗen gandi wasata <hesitation> alɗuɓe ɓe ganduɗa <hesitation> guilay jokkodire ha e gueɗe baɗe noon tawa kadi ɗum ɗon foof kadi ma en ballodire ha gonen reemoɓe gonen reemoɓe taw wona remkintoɓe paami kono kadi o hirjini en yo en paam nokkumeɗen o ɗo daariɗen ɗo ko jogui ɗen ko banggue ngaalu leydi banggue ngaalu ndiyam belɗam ɗum ɗon foof kadi que il faut paamen <hesitation> ko joguiɗen holno fotiri heddi so neɗɗo anda ko jogui <smacks lips> <hesitation> neɗɗo goɗɗo ene daro ene yebma ene wiya Allah yo somi heeɓi Allah yo somi dañi kañum woni koye ñagade Allah yo rokku ɗum hono ko joguiɗa ko
gonga
walla yo rokku ɗum ko joguiɗa ko an aɗa woppa ne saama ana aɗa woppa ne welsido an aɗa waɗa ɗum noon foof ko yen paam ko enen tigui a kaldete ɗum noon en jiiɗino udditde ɓoggol gol <hesitation> to banggue 77 919 52 64 <hesitation> karalla o ne jogui mataw wasde <hesitation> nanude ligne oɗon on banggue

ko hojomaji dabɓi keddora <smacks lips> ɗen donc <whistles> eɗen gone eɗen ngakkira hojomaji nayyi no o wiiri en <hesitation> holko <hesitation> Aboubacry Kane yomnata rendo reemoɓeɓe
eyyi Ala hamdoulillahi rabbil alamina rendo reemoɓe tan mboɗo wiyaɓe tan yoɓe jokku golle mboɗo wiyaɓe kadi eɗeni gande maɓɓe eɗeni dusaɓe eɗeni jaada e maɓɓe mboɗo wiyaɓe kadi guelɗo noddirguel 541 63 67 <breath> yoɓe bindu ɗum ɗo ɓattiɓe tawa kala saɗele ndeɓe jii hen eɓe mbawa noddude <breath> soɓe noddi tan so Allah jaaɓi kadi mae totte solution ngaji eyyi en beltanima noon dendangal <breath> groupe aji reemoɓe wonɓe e diwan surtout e diwan jeeri he eyyi kowone Dannde maayo ko kam ina weɓa ndiyam
ɗum noon Alaji Aboubacry Kane ƴettu oɗo bandiraɗo kam <whistles> gonɗo e wawnude ene yiiɗi nadde e ɓoggol gol

a salmitama a juurama

* <noise> noon

noon tigui noon tigui ajarama eyyi merci beaucoup Kane e Gaye on jaarama ajarama merci
eyyi ɗum noon <hesitation> <hesitation>
eyyi ko noon tan en jettiɓe kamɓe foof noon dendangal noon surtout les APS eyyi nodduɗo ɗo kadi ko hen o jeeya eyyi kankone kadi koye relais ji APS VNC ɓuurɗi mawnude e diwan Fouta he kadi o jeeya eyyi donc kamɓe foof kadi ɓe beltanama sa wi aɗa limtaɓe tan adañat probléme wodat mo goppuɗa <breath> eyyi donc wassa yiide hen hoore mum kono kamɓe foof dendangal relais ji et APS suji foof <breath> mi wiya on tan jokken golle eyyi reemoɓeɓe kadi miwiya kadi mboɗo mi ɗo <breath> eɗen ɗo ko enen gonne gonde koyemen eɗen dusidira e koyemen no binoɗen naneni tan <breath> ñamambo ne ɓatti yitere mum ha ina hoynono to woɗɗi <breath> kono solution ngaji ɗi e produit e service de qualité jiɗi foof ina tawe ɗo eyyi eɗen biya remoɓeɓe tan yooɓe jokku golle yoɓe tinno ekoɓe goniko <breath> ɓe ɓeydo kadi ñastade saabu ɗum oɗo saaha gonɗen koye jaamanu waylo waylo weeyo <breath> waylo waylo weeyo o noon so ari tan tadi taridi ndi kadi ndi jogoto ko heewi ko yante tari ndi he <breath> hande o sa ƴewi <breath> weeyogo ne wayno waɗiɗo saaha jawtuɗo ko wayno beɗon Allah ni <breath> ina nati e diwan he ko ɗon beeɗon Allah joni guesse ɗe foof ene baɗi guilɗi <breath> beeɗon Allah kon kon garat kon ɓoccinay e ndemanteri ndi <breath> jiibina guilɗi ɗiɗon guilɗi kadi addi caɗele kono noon ɗenɗon caɗele foof ne wayno kadi en dañani ɗum peeje en dañani ɗum solution ngaji <breath> tooke mum kadi ina ɗo te kadi ina hoybina ha hoybi kala dañɗo ɗeɗon caɗele tan yo jokkodir e men ballen ɗum nomo serti hen eyyi en beltanima noon dendangal reemoɓe foof <breath> mi yiiɗa limtude saabu ɗum komi ɓesɗo <laughs> donc kamɓe foof noon eɓeni ɗo boɗo wiyaɓe tan kala nanɗo tan aɗani nder kala nanɗo aɗani nder ya jokku golle <breath> jokken golle tan ganden kadi ko ndeema kadi woni ngaalu men koye ndeema tan kadi mbawuɗen ƴellitade kondeema tan kadi mbawɗen yitude koye men <breath> foofoof noon eɗen jogui ɗum hande o kala ɗo goto emen woni <breath> ina wawi wallede ha daña ɗon woyndu mum mini forage mum o daña ɗon e peeje foof noon ina wawi addede ha daña mini forage ma eɗen jogui ndiyam eɗen jogui énergie énergie men kadi woni nangue men nangue gue kadi eɗen jogui jokkodire e dilloɓe kadi dendangal ko fati e énergie solaire tawa hankkandi ko panuujima batta tan <breath> <hesitation> gueɗe ma foof ne ummo e nangue aɗa hutoro ko jiɗɗa hutorade ko foof taw a dañta hen caɗele min somi ƴetti yeeru tan gallam <breath> joni waɗa duuɓi ɗiɗi mi anda fo facture courant yoɓete mi anda hay hunde ko yoɓete <breath> koye énergie tan solaire guurmi <breath> lampajam téléjam téléphonajam foof ko hen woni donc noon ɗum foof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hankkandi poɗɗen ƴettude koko jeyɗen ko <breath> ko Allah addani en ko kutoroɗen ɗum beele kadi eɗen jiiya hen nafoore mawde mawde <breath> eyyi
ɗum noon gassi ha laaɓi bandiraɓe tedduɓe no biruno ɗen koye ballal <hesitation> Jokalante woni ko jokkodirno ɗen <breath> e établissement Kane et fils en paami en jarnima musidɗo meɗen Aboubacry Kane <breath> <hesitation> Allah jaarama on jarama karallagal ko Yero Diallo ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon Idy Gaye e wonno e tawi eɗen jabɓino <hesitation> biyen Aboubacry Kane bandiraɓe tetduɓe yo Allah rokku en wonde jaam
jarama